Loori n nyɛ sarati palli zuɣu loori maa nyɛla loori titali ka di zuɣu maa peenti zaɣ piɛlli ka shab ʒɛ loori maa tooni niraba ata ka bi yɛ liiga sabila ka so yɛ liiga ʒiɛ n pa liiga sabinli maa zuɣu ka pili zipiligu bi nyaanga ka loori so lu n doya ka tihi bɛ bi nyaanga ka sagbana yirina bi nyaanga

Doo mini o bihi n diri bindirigu bi zaŋla bindirigu maa n tam teebuli zuɣu bindirigu maa nyɛla paanu ka bia maa mali bindirigu maa niŋdi doo maa nolini doo maa kpala ninkpari sabinli ka yɛ liiga chichirigu bi nyaanga ka bia shab ʒiya

Kom n doya ka ŋarima pa kom maa zuɣu ŋarima maa shɛŋa nyɛla zaɣ piɛla ka di shɛŋa nyɛ zaɣ ʒiɛhi ka tihi piɛ n gili ŋarima maa tihi maa nyaanga ka yili yirina

Paɣaba ni Dabba n bɛ duu puuni duu maa peentila zaɣ piɛli bi shab yɛla neen sabila ka bi puuni so yɛ liiha piɛlli ka so yɛ liiga ʒiɛ ka bi zaŋ kompiuta nim n tam tam bi tooni teebuli maa zuɣu

Paɣa n ʒiya o ʒila kuɣu zuɣu kuɣu maa nyɛla zaɣ nuɣso paɣa maa yɛla neen sabila ka zaŋ bini gbaai o zabiri ka kompiuta tam teebuli zuɣu teebuli maa nyɛla zaɣ piɛlli ʒɛ o tooni ka kolba tam teebuli maa zuɣu o nyaanga ka diɣi biɛni ka loori nim yirina diɣi maa nyaanga

Doo n ʒɛya doo maa yɛla liiga mini jinjɛm ka di nyɛ zaɣ chichɛra o zaŋ liiga shɛli pa o boɣu zuɣu ka di nyɛ liiga dozim ka gbubi baaji ʒiɛ ka piri namda ʒiɛ o nyaanga kolba nim tamya ka dikpuni shɛli din bɛ o nyaangi maa peenti zaɣ baŋkom

Bia n ŋmɛri luŋa bia maa yɛla liiga piɛlli bia maa nyaanga ka paɣa so ʒɛya ka yɛ liiga chichɛriga ka zaɣ dozim gabi di puuni paɣa maa nyaanga bihi ʒɛya ka so gba ʒɛ bihi maa nyaanga ka yɛ liiga ka di ŋmani sooja niɛma